Umwana umukana agwatile kyiteteli tyitandafu kyolomo ni kyigubo kyimali nenga inyuma yene galiyo manda gali kukyifata manda gene mamali ne kakomelo kali awene kebisala adayi yene batu nabo bekale kukakomeko basani babili ,umulala wagwatile zingubo za’blue amala agwatile ni kofila yebasilamu ni awene umwana akubitawo umujeke, angazi yene madote galiwo bekasileko ni gamatu ni kyipabde kyili kulwanyi kya’yellow bawandikako ni bilomo muranji imali ni babatu badatu babonekele bijele baliko bajendela kwene ni jimilyango jili idayi jegukilewo beguyewo nenga mumu gwakasile.

Umuseeza abowile zingubo mukyi'fata asudile kumutwe akujendela kulugudo kulugudo lwene lwa koras lwa'miliya kulugudo kwene idayi kutulo iliko umuseeza akufuga ipikyipikyi asudile umutu nenga umusiya wene usudile zingubo kumutwe mukyi'fata agwatile mizindalo mumilo mizindalo jesi ategelesela mukutu nenga mumu gwakasile idayi mumisaala kutulo kwene kwe lugudo mumu gwakasileko misala jiligako ni jimisitu.

Zikaafu zingali zili mu bunyaasi nenga zaleya zinziga ne zikaafu zindala zimali, zindi zitandalafu zindi zilimo buwaanga ni butandalafu nenga jindi ili idaayi imwaanga kwe nenga zindi ziliko zigyenda busa zindi zateele minwa asi zili ko zidya bunyaasi, nenga idaayi gusaala gwabonekeleyo kutulo kuliko ni gimisitu gyaleeya ni mwibaanga mwakweyukile mumu gwakasile gwadubukile.

Bana bali adwela bali batano nenga badatu bemile adwena ate bawambale ugundi ali’maso afumbile mikono nenga asamile mukanwa alimo nikyibengo gundi abawukileko nenga ali kupi nenga bana bene bemile awene umulala inguno yayinuka kuluda nenga banabene mumu gwakasile awene bunyaasi bwabonekagileko idayi yene nigamabale galigawo nidayi lidigiyi lwabonekele nigumulyango gwenzu .

Inzu ye igolofa nenga babimbako mabaati matandalafu iliko ni ziddilisa zingali zidilisa zene zimbalayi nenga igolofa yene yegamatofali nenga mwibanga mwabonekele namufeli alimo umudambi ati mwakweyukile ni gumumu gwakasile idayi mulongoti gwabonekele ni gimisaala mulongoti gwene baguwaka ilangi imwana ni itandalafu nega hanze hene he golofa yene aligawo bunyaasi.

Umwana agwatile kyangazi kyiwanga ni kyamwalo kyilimo bumali nenga agwatile nikakomo mukono munyelezi awandikile bilomo kulubawo , lubawo lwene lumali bawaka iranji imali nenga akwogesa kulubawo awandikile ni’noni inoni yene imwanga , zinoni izindi zili kumeza , imeza yene ateleko khuma kyimuyeda kubala zinamba iliwo ni kyigubo kyisimula, kyisimula bilomo byene byesi awandikile kulubawo ni kyitabo kyiliwo kyesi akusilamu niyono awandike nenga ali kwogesa bakye nenga meno gabonekele mawanga ni mukyibina mwene bawaka iranji iya yellow ni gumulyango gwena gwekyibina gwabonekele.

Zituga zili zine nenga zidatu zili zemile adwela awene esi zimile mezi galigawo ,igyindi yemile idaayi nenga zaleya bigyele zaleya ni gamagosi nenga inzofu yabonekeleko, yabonekeleko munwa nenga zituga zindi zili idaayo zili kozilya bunyaasi ni gyimisaala gyiligayo nenga mumu gwakasile

Umukasi amemele umwana kumugongo amuboyele ileesu umwana wene amiliya nenga umukasi amaliya umumali ti nenga ahambile kasoli mu mukono nunge ileesu yene iligamo bwoyellow ni green asudile lidote kumutwe nenga ekasile lidote lyene kwitu nenga mugunda mwene zisekele zabonekele ziliko maatu, manganda ni gamakola ganyala ni gusaala gwabonekele idayi nenga mumu gwakasile.

Umuseza akumina i'siimu agi'ambile mumukono munyelezi nga ali kuminila mukono mulayi, nenga agwatile kakoomo kamaali m'koono gwene mulayi ne ni i'sawa kumukono munyelezi. Nenga zizanzala zene ni gimikono mwene jamilya bidete byeene byamiliya nenga mumu gwakasile gwabonikile gwakasile kuzingubo ku kulubega lwene lwewe lunyeelezi.

Umuseza akusindika i gaali, nenga abuweleko milengo je bi bitu zinyanye ziliko zi zinzagi aboyile inyuma yene nenga akusindika, nenga kyangeleka kyene inzu yabonekele yegamatafari iliko nizindabilwamu nizidinisa zezindabilwamu nenga kugilini kwene bunyaasi buligawo awene ni tundubaye uwa blue aliwo, nenga umuseza yuno agwatile ipale imali ni kyangaji kyilimo buwanga nenga mumu gwakasile.

Zingije zidatu ziliko zambuga lugudo nenga lugudo lwene lwe litaka nenga isokele yene yambukile yadabuye kutulo nenga yekabili yene ili ku’lugudo yekadatu niyo ikutandika busa kwambuka nenga lugudo lwene lwatulako binyaasi bidambi biti agati yene ni gumumu gwakasile gwakasile ni kumisala jene jili kutulo kwene ni kubunyaasi kwene buli kutulo kwene nenga kyisisa kye gusala kyabonekelele kulugudo kwene.

Zinzuki bisungo bibili kyisungo kyindi kumukono mulayi kyindi kumukono munyelezi nenga zinzukyi zene zaneta ziliko ni gamwoya zabalayisa ni zipapa zipapa zene zi'byenga'byenga nenga zizukyi zene zilimo bwa yellow ni bumali nenga zinzukyi zindi zisungile kubisungo byene bibili nenga mumu gwakasile kuzinzukyi zene ziliko zimesamesa.

Umuutu ali kutega mupila Ku bunyaasi agwatile i'paale nyipi nenga bunyaasi bwene bubisi ate bwamiliya mumu gwakasile nenga mupila gwene a'guwambile makoono gene gabili, mupila gwene gulimo bumali ni buwaanga nenga gwa buzile gweyakile ko litaka litandalafu nenga umuutu wene agwatile ni bigaato

Umukasi akunoga zimwanyi, umukasi wene agwatiĺe gukofila gutandalafu boti ni kyanganzi kyimali ni kyamwalo che yellow nenga zimwanyi zene zili kubusha ,busha bwene buliko zimwanyi zene zatoba zindi ziliko zitulumbu ne gamatu gene ge zimwanyi gabonekele nenga mwisina mwene muligamu bunyaasi, bunyaasi bwene bwabonekele edayi bwaneta ,bwamiliya bulayi ,kyisina kyene kye zimwanyi ,ni gumumu gwabonekele edayi gwakasile

Bakaasi babili balikujjendela ku kayila, kayila kene kabitila mu bunyaasi nenga uso uwemumaaso wagwatile igomesi ili itandalafu weboyele ni Kyitambala imutwe, agwatile kyikofila kyiwanga imutwe eboyele ni lutambi mukyibuno ,wekabili agwatile kyiteteyi ,kyiteteyi kyene kye blue wagwatile ni kyikofila kyimaali imutwe agwatile ni kasawu mumukono mu munyelezi naye alikujjenda, usembayo ah weboyele lutambi lutandalafu naye agwatile igomasi ,igomasi yene ilimo bumaali ni bwo purple amala asudile ni umwana kwibega nenga bunyaasi bwene kutulo kwene bwaneta

Umuseza aneta, aneta ni luda, agwatile kakomo mumukono gwewe mulayi nenga a'ambile ikofira ye lugorira ,a'ambile ni katimba mukono mwene mu kunyelezi ,agwatile ni ingubo ye blue nenga mumu gwakasile

Bikokolo bibili nenga bye bibawo kyilala kyabonekele kyigali kyene kyindi kyabonekeleko kasonda kadambi kati nenga bikoko byene bilimo zinyanya , zinyanya zene zatoba zamiliya zindayi bazitele adwela nenga buwanga bwakasile kuzinyanya zene ziliko zibyengabyenga.

Kanyunyi kali ni gamwoya ga yellow nenga kesungatile kukyiswi nenga kamaliya imunwa kabalayisile zipapa kesungatile kukyiswi, kyiswi kyene kakola mubunyaasi bunyaasi bwene bwoma nenga kyiswi kyene kasunga ku zisasa zisasa ziba mukyitangata.

Umutu ali kufuga i'pikyipikyi asudile umutu gundi ali kufugila kulugudo kwe litaaka nenga kutulo kwene kuliko misaala ni bunyaasi nenga bwayomaga nenga inyuma yene yesi ama iliyo iliyo mulilo ,mulilo gwawambile misaala gyene ni bunyaasi bwene buli kwabwadulukka gumutandalafu gwabonekele nenga lisusi lyaboyele lugudo lwene inyuma yene yesi ama ,ni buwanga buli imaso yene isi alikuza

Inguje yekaale musitu nega yayi yegutile luuda yezule luda nenga iliko ni gimyoya yagumbile imunwa yayifumba ni zisaya yekale mumisitu gyene, misitu gyene giliko maatu gene mabisi ate ganeta malayi nenga mumu gwakasile mumisitu gyene gwakasile kumatu gene gegimisitu gwakasile ni kunguje yene kuluda, kubisigamo kuchifuba ni mumoni mwene.

Umwaana umukaana nenga umumali agwatile zingato zimali mubigele akubile kyikalu agwatile ni kyangazi kyiwanga ni kyamalo kyilimo bwa kachi nenga akudimila mubunyaasi bunyaasi bwene bunyipi ate bwaneta bulayi nenga asudile bitaabo muukono mumuukono mukunyelezi nenga akudima nenga kukyijewa kyene kyesi akudimilako kyakyalama ,idayi yene misala jiliyo ,misaala jene jaleya nenga jilimo mabanga’mabanga kejili adwela kejili migali data.

Makono gawambile inyeni , mukono mulayi gwawambile imaso mukono munyelezi gwawambile kyi’zeje nenga inyeni yene yasamiliye mukanwa yakulile nizimoni nenga mezi gabonekele asi yene nenga mumu gwakasile nimu kyugalabo mwene ni kumezi kwene galiko gabyengabyenga nenga mikono jene jamiliya.

Umutu akusha bulo, ali kushela kulusisi nenga lusisi lwene wekasile kuchifata isi amina bulo bwene akuminila libale, esi aminila bulo bwene kulusisi kwene bulikabwikolamu bufu buzagwa imaso kuchifata kwene nenga umutu wene makono gene gamiliya awene buwanga buliwo ne chikomeka kyabonekele edayi ne inzu lidigina lye'nzu lyabonekele, inzu yene ye gamatafari gamatafari gene gabonekele

Umukasi ni umwana bamalile kulima batele ni’zikumbi asii, umwana agwatile kyipale kyinyipi kyiwanga nenga akalako , agwatile kyangazi kyitandalafu nenga kyigubo kyene kyayinukako ni’kwibega , imile isii bakulima ene bagile bilimwa byabonekele bikyili bijeke, nenga mumu gwakasile umukasi akunywa mezi atele munwa gwene ku’kyidomolo , idayi nyene misitu jiliyo ni bunyaasi nabwo buliyo bwakweyukile , umukasi isi’ikale batelewo zikumbi zibili nenga ikale mwitaaka.

Bifaata, bifaata bili bine nenga bi bibili bafumbileko begulewo ,begulewo bilimo michungwa kyilaala kylimo michungwa gyili mibisi ikyindi ,kyilimo michungwa mitoofu ela bakalilemu michungwa gyibili ji jabonekele mugaati mwene ni zimizo zene zabonekele nenga mumu gwakasile ibindi byabonekele bi bibuufu byezuule nenga mumu gwakasile kubifaata kwene

Umutu wa'ambile kyibo mukono, kyibo kyene ateleko maido, maido gene mabufu nenga gayoma nenga ateleko gesundile paka kungazi, nenga bu wanga bwakasile awene, ni idayi umutu aliyo imile agwatile kyangagi kyiwanga

Baseza babili bali ku nyanza bali mulyaato lye bisaala nenga bali bawambile bali ko kuuba meezi ne lyaato lyene ligende nenga mumu gwakasile Ku lyaato kwene babulemo ni byangazi nenga meezi gene gali gali go gabyenga byenga

Zisolo zidatu zili mubunyaasi nenga zayikalakamo buwanga ne bumali zamaliya ne imunwa zetegasa zategasa ne kumakutu zezile mubunyaasi, bunyaasi bwene bubisi nenga idaayi yene misaala jabonekele yo mileye jaleya mungaji ne kakumu kakasile mubunyaasi bwene.

Bukoomo bwesi bagatwa mukoono bugaali babutele adwela bundi butandalafu, bundi bwa Yellow, bundi bwa Green, nenga ba babutele adwela nenga bwosi babuwandikako bati Jesus nenga kibiliti kyabonekile kuwene nakyo kili idaayi ni buwaanga bwamulikile ku ku bukoomo bwene nenga bwabwikasile adwela.

Bikyebe babikasile ku kibaawo, bikebe byene batelemu bukyi nenga batako ni bipande bawandikako bati soft set honey. Nenga bikebe Bindi bikulu bindi bigyeke nenga bikulu batele asi bigeke batele kungaji, bate bategele bagana kutunda badunemu silingi nenga bikebe mwene batelemo bukyi.

Inzuki, inzuki yene yabalayisile zipapa, zipapa zene ziliko zibyengabyenga nenga iliko mooya, mwabamu ga yellow ni gamamali nenga yefumbile ku kimuli, kimuli kyene kilimo bwa purple nenga ni ni gumumu gwakasile, gwakasile ku kimuli kyene ni ku nzuki kwene ni bunyaasi bwabonekeeleyo bwaneta ate bubisi.

Ngoko idwaya idwaya nyene bajibowele mwitu bajibowele lugoye bajikasile kukyi’ fata kyifata kyene Kya’yellow nenga mwigosi mwene idwaya ilimo mwoya mwoya gene galimo bwa’yellow budambi luti ni lusule lutandafu nenga bajikasile kwidigiyi kuzi, tiles.

Imatoka imaali iye basilikale ili kutulo kwe lugudo nega lugudo lwene lwo' korasi ate lwamiliya luli kumesamesa nenga basilikale bene babili abalinda lugudo bemile imaaso wene we imooka bagwatile migubo mimali iumulala agwatile ne ikofila iwanga bagwatile ne kimigato kimimali nenga kutulo kwene kwe lugudo bunyaasi buliko ne kikomela kiliko mugati mwene mubikomela zinzu zilimo ne gusaala nagwo gulimo chikomela ichindi chili ne gumulyango gwe chichuma mumali nenga imatoka yaboneke mugati mwene.

Umukasi agwatile zingubo zimali, agwatile ipale imali ni kyangaji kyimali, abuwele lizuune, lizuune lyene lyamiliya, agwatile Isaawa ku mukono, akumina i laptop,i laptop yene wajikasile ku meza, kameza kene kayugulila kawanga kamiliya, nenga agwatile ni zingato ne umukasi wene amiliya mumoni, ekaale ku tebe, i tebe yene yegimifalisa idaayi munzu mwene i tebe gindi yabonekele idaayi imali nenga ye- yesi wikalamo inyene yewugulila ,ni inzu yene ye- ye zindabilwamu ni buwanga bwe anzye bwamulikile mugati mwene inzu yene yamiliya.

Umwana agwatile kyiteteyi kyimali nenga audie zinyanye mumukono mulayi aboyele mukapapula kawanga atele kumutwe ahambile ni siligi ekumi bili mukono mukunyelezi nenga hawewne kyibo kyiliwo kyilimo ni zinyanye zindi nenga ali kulugudo lwene lo kolasi atee lwamiliya lulayi nenga kakumu kakasile.

Ziboogo zili gozigenda nenga zibooga zene zawangala za ziliko zinziga, zinziga zene zayifumbamo na kwifumba, nenga esi gozigenda bunyaasi buligawo, gimisaala gili imaaso wene, gimisaala jene jaleya mungazi, nenga zibooga zene zo zingali nenga mumu gwakasile, mumu gwene gwayellow gwakasile gwabitile mubisaala

Inguje, inguje yene iliko moya magali, yefumbi-yayifumba zisaya nenga yasamile mukanwa, mukanwa mwene meno gabonekele mukanwa mwene mwatandala, nenga mubisige mwene mwatandala mwenguje yene, nenga mumu gwagikasileko ni mumugongo idayi bunyaasi bwabonekele ni jimisitu mibisi.

Kisaali, kisaali kyene kilimo misaala, misaala gyene gyaleya mungaji ate gyaneta nenga jayi jayi jamemana kwongene gili adwela. Luguudo lwabita mu kisaali mwene, luguudo lwene lwe litaaka nenga idaayi budinga buliyo nenga mumu gwakasileko mu kisaali mwene, ku misaala kwene ni ku luguudo kwene.

Zimbogo zine, zibili zili ko zidimisana zama mumezi ziliko zidimisana ziliko zigunyana nenga zabangisibwile ne gamezi indala yenyusile ne gumujinga mungaji nenga zawangala zayifumba ne zinziga ijindi yemile mumezi mwene nenga mezi gene bijele byagotelamo nenga mezi gene manyimpi ijindi ili kutulo kwene yenyusile mujinga mungazi nenga kutulo kwene bunyaasi buliko bubiisi ne bisaala byabonekele idaani yene nenga mumu gwa kasile.

Inguje, inguje yabonekele mumoni yabesema mumoni yayifumba ni zisaya ni kyigofu kyabonekele kyiliko moya nenga zinzala zawululukile moya pako yatandala ni zimoni ili mumatu, litu lwa’ambileko kubweni kwene nenga inguje yene iliko ni gamoya kuziseya.

Umu umukaasi asu agwatile zingubo zitandalafu eboyele ni ilesu imutwe asudile ibafu, ibafu yene ye ye blue nenga mubafu mwene asu mulimo bikopo ni zisowani ziliko ziwanga ni kyigubo kyisi asimulila zisowani zene, nenga idayi yabonekeleyo zinzu zene isi bawaka iranji ya yellow ni gumumu gwakasile

Lugudo lwe litaka lwabitila mu katale kulugudo kwene imotoka iliko imali ilikudimilako ni ipikyipkyi nazo ziliko nenga kutulo kwene kwezingudo batu batagako midala batagako ni zimavulu ni zinzu nazo ziliko, mungagi mwabonekele mamufweli alimo ni gumumu gwakasagileko mukazale mwene nenga masanyalazi gabitila kulubega lulayi.

Ingugye ili mumisitu, misitu gyene gyamiliya ate gyaneta ate mubisi nenga ingugye yene iliko myooya yamaliya ni mumoni iliko myoya migali ni kuziseya nenga mumu gwakasile. mumu gwene gwakasile kumisitu ni kungugye yene mumoni

Umutu akufuga ipikyipikyi asudile bitu bindi asudile mu mayembe mwene nenga ipikyipikyi yene ikunina kadinga , lugudo lwene luligako bubale nenga lugudo lwene lwe’litaaka nenga ituga nayo ili kwambuka lugudo lwene yaleya ligosi yaleya ni bugele nenga ni gukyinga gwene gwaleya guliko ni gamoya mamali , kutulo kwene kwe lugudo bunyaasi buliko bunyaasi bwene bwaneta ate bwaleya.

Umuseza umuleyi aboyele mi milengo je bibiitu waboyele mubupapula buwanga ,bilala agwatile ipaale indeeyi agwatile ni bigaato mubijele kujjesa biitu bye jimilengo gyene kutulo kwe lugudo nenga abi milengo gyene aji ijjindi atele kwibega kwe kumukono mulayi ijindi a'ambile mukono kwe gumukono gwene mulaayi nenga kulugudo kwene imotooka ili kudumilaako imwanga ni i'pikyipikyi nayo iliko kutulo kwene idaayi misaala gyiliyo ni zinzu nenga mumu gwakasile

Umuseza akusindika igaali akusindika igaali kulutulo lwe lugudo nenga agwatile ikofila itandalafu nenga lugudo lwene luliko lubyenga byenga nenga lwe litaaka nenga lwamiliya lulayi ,ni nima yene kumu kutulo kwene kwe kugudo baseza baliko babili umulala agwatile iwanga igyindi itandalafu ni ku ni battu ba battu baki babili balikobambuka lugudo lwene ,umulala adabule kulugudo ugundi akyili kutulo lwene nenga kutulo lwene mumu gwakasile, kutulo kwene kuligago bunyaasi ni gyimisaala

Muchele, muchele gwene gwaneta ate gukyili mubisi nenga gwamiliya nenga gwatako zimunga zene zazuna nenga- nenga matu gene gegumuchele gene gamiliya ate ganeta nenga matu gene ga green nenga mumu gwakasile gwakasile mu muchele mwene nenga muchele gwene mugali.